Pɔga tuo la pɛrɛte kye pegli pɛbile ka polisiri ane brashiri be a pɛretɛ naa pɛg enga nyuu pɛgli libie ka daare yi ti arẽ arẽ.

Noba yaga are la moɔ sige kori nimitɔɔre koo kyɛle togre togre sɔglaa kyɛ ka daasɔgne ba ba o eŋa.

Polisiri yaga yeɛre bonsɔglɔ ka mine pɛgeli malfare kyɛ vɔgeli zupile ka sonkoŋso are ba puoriŋ kyɛ ka noba meŋ are ba puoriŋ.

Noba are daa, ka pɔgɔ are pɛgele boɔraa kyɛ ka boɔra gaŋ teŋɛ ka nɔɔteɛ yaga gaŋ teŋɛ, ka pɔgɔ kyoli a eŋɛ kyɛ ka dao are pɛgele o fone o toreŋ.

Pɔgɔ areɛɛŋ a te o seɛ kyɛ ka taaboore mare mare danguoɔneŋ a ŋa tabole ka kapurre kobilii aneŋ kɔlbaarre dɔglaa zuŋ.

Gbori kyige la koɔ poɔ ka noba be a koɔ poɔŋ ka ba mine milli a gbori dɔle o zu kyɛ ka ba mine pɛgele kɔvaa a koɔ poɔŋ.

Noba yaga are la zi gbaŋgbaleŋ tapolee maarooŋ ka ba mine zeŋ dakogre zu kyɛ ka tabol biŋ ba seŋsugɔŋ ka deɛdeɛ bomma dɔglaa tabol zu.

Nie zuŋ la baasige so koɔraa zuŋ kyɛ ka noba are are a lomboeŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka ba mine zege ba nuure ka ba mine teɛ ba foonehi tɔgloo kyɛ ka kaŋa gyɛŋ teŋɛŋ pɛgle kamira.

Biire zeŋ la dao neŋ pɔgɔ kpakyagaŋ kyɛ baŋ toŋ pare bilii ka tɔɔi biŋ a pɔgɔ lomboreŋ kyɛ baŋ two baagi.

Noba be la alopɛlee puoŋ ka ba mine yɛre kooto vaare ka bamine zeŋ kogri zuŋ kyɛ ka bamine are ba puoriŋ.

Neŋsɔgnè neŋpeɛle be la fotoŋ kaa neŋpeɛɛle vɔgle zupile kyɛ ti a neŋsɔgnè taa lɛ ka ba mine zeŋ gbore eŋɛŋ.

Dao zeŋ gbɛrɛɛ kogo zuŋ ka pɔga ne bie are o puoriŋ ka a pɔga pɛgle filaaware baŋ yɛre kpare yaayi ka noba ti taa nuureŋ kyene ba puoriŋ kyɛ ka noba yaga are kogre kpakyagaŋ a kaara ba.

Nuba yaree la bunpɛɛni yaayi kye vɔgli zupili yaayi ka kanga pɛgle gangaa ka bata go gbɛɛ nimitoɔring kye ka kũũ daga bin ba poɔring.

Bibilii laŋe are la, a eŋ kɔkɔmare kyɛ ba yɛre kparre ka kaŋa pɛgele fon karaa are ba nimitɔreŋ, ka tiire ane donne te are ba puoriŋ .

Tontonnema lɔ tɛɛtɛɛ are la boge dɛdɛrɛɛ poɔŋ ka tɛne be a lɔɛ mine gbaaliŋ ka noba are a lɔɛ mine zuŋ kyɛ ka noba mine be a lɔɛ mine poɔreŋ ka kuree biŋ biŋ kyɛ ka mine ba ba.

Natɛo yaayi yaayi fɛrihɛɛ taa eŋaŋ kaa mine yi taa kyɛ ka wagyɛ zeehi a dɔgle wagyɛ vaare eŋɛŋ a lomboriŋ.

Noba tɔŋ la fuolee ka ba mine pɛgle paati peepa ka kɔnteenarre biŋ ba lamboreŋ kyɛ ka pɔgɔ pɛgle paati peepa eŋnɛ kɔnteenaŋ.

Noba are kyɛ ka kogri biŋ biŋ ba lanboɛ baŋ ŋmaa gyile vūū naŋ dire ba son sogre baŋ pegle daare kyuli eŋ a vūū eŋa.

Noba yaga arɛɛŋ ka mine kyuri o bogo puoŋ ka mine yɛre bompeɛle muuli ba eŋa zaa kyɛ pɛgle kūūdagapeɛlaa ka lopeɛne are be kyɛ ka taapolii te are.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

Pɔga zeŋ la deo lomboriŋ, ka seleba dogele korpɔɔte zuŋ ka suluu be o puoŋ. Ka bokitihi ayi biŋ o nimitɔɔreŋ. Ka perɛtɛ aneŋ bõõhõ dɔgele a bokiti kaŋa zu. Ka pɛo yi te biŋ ka bõõhõ be o poɔŋ. Ka kapo dɔgele kuŋkunni zuŋ ky'õ pɛgele suo ne boŋkaŋa.

Noba be la moɔdere kpakyareŋ a yɛre boŋ yaayi kyɛ vɔgle zupilibɛrɛ ka ba mine le boma ba gbɛɛŋ ka mine are kyɛ zegi ba nuuri ka bayi zeŋ pilee zuŋ kyɛ ka bayi zeŋ dakogri zuŋ.

Nuba arẽ la gota wogi seɛ ka ba mene yari tungtumba kpari kye vɔgle helmentiri ka ba mene pag ba enga zaa kye ti machine tare pipu wogu ang jeng a guta seɛ.

Aloopɛlee karaa arɛɛŋ a e peɛlaa ka nobɔ yaga tɔŋ tɔŋ fuolee are muniŋ kyɛ eŋ nyɛwoore ka sogyɛ dao are ba puoriŋ.

Noba areŋ a yɛre tontonba kpar yaayi kyɛ vɔgeli tontonba helmentiri, ka lɔɔre are ba puoriŋ kyɛ ka kuree a ŋmaa gyili ba.

Noba zeŋ la kogre zurreŋ yɛre kpare tɛɛtɛɛ kyɛ ka teelarre dɔgle tabol zurreŋ biŋ ba nimitooeŋ ka wodurope tiili daaguoneŋ are ba puoriŋ.

Noba yɛree tontonba kparre yaayi are ka ba mine doɔ lɔɔre lamboriŋ ka daangɔɔne te are ba puoriŋ, kyɛ kaa lɔɔre kaŋa gbɛre ba kyɛbe.

Nobɔ zeŋ la gboe zuŋ kòɔ poɔŋ kyɛ pɛgle daare ka ba mine yɛre kparedoɔre kyɛ ka nobɔ yaga do zeŋ koŋkoneŋ ka ba mine are a koŋkoneŋ zuŋ kyɛ kaara ba.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

Biire are la bɔlngmɛ zieŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka bɔlle be saazuŋ ka kaŋa age a zege o gbɛɛ aneŋ o nuure.

Dao zeŋ la kogoŋ dɛlle kyɛ teɛ o gbɛre kaŋa dɔgle kogo zuŋ o nimitooreŋ ka tanpeɛlaa muuli a gbɛre kyɛ ka daŋkpala ayi biŋ o lomboreŋ a tiili a kogo.

Noba ziŋ la teŋeŋ, mʋɔ die nimi tɔɔreŋ. Bayi seɛ la wagɛ yaayi a are dɛlle kaŋpil die kyɛ ka pɔge ziŋ ba siŋsɔgliŋsɔgɔ a pɛgle bie.

Bibiiri yaga lang arẽ kaba mene sul ba zuree kye ũũ ba ninmeɛ ka ba mene de ba nuuri pare ba nyaã kye ka deri arẽ ba poɔring.

Nuba be la lɔɔle pou a be mou puo kye ka daare aei aei ka wɔɔ bunyeni be ba ningmetouring kye ka wɔɔ bunyeni meng be ba pouring.

Noba yaga ahɛɛ musiri nimbitɔɔreŋ. Ka ba yaga zie ahe yaade puoŋ, ka ba mine ahe a yaade nimbitɔɔreŋ kyɛ ka lɔɛ biŋ biŋ be, ka ba mine yare moselhe kyɛ vɔgle zupilhe.

Pɔgebɔ areɛɛŋ yɛre yaayi a tuŋ gondoŋ sɔgne ka mine le zutarre kyɛ ka mine pɛgle ngmama.

Noba laŋ are la kurihu zuŋ ka mine yɛre sojare kparoo ka mine pɛgle filakiri teɛ saa zuŋ ka mine teɛ ba nuuri.

Nuba yaga be la wei pou ka ba mene arẽ arẽ ka ba mene kyuli kyuli kye bang vɔgli sapiire pag ba zuree kye ka mene meng le zu tare.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

Noba zeŋ la kogri zuri zie gbangbale ,kyɛ ka kõɔ gane ba nimitɔɔre ka dɔɔba bayi are ba nimitɔɔre tabol laŋbore kyɛ pegle gili hi.

Noba yaga areɛɛŋ a yɛre bon tɛɛtɛɛ ka aloopɛlee sããnèé a are ka wagyɛrre neŋ kparehi yagle yagle ka mine gyɛŋ teŋɛŋ kyɛ ka laare meŋ biŋ teŋɛŋ.

Nuba banaare arẽ yere kpare teɛ teɛ kye pɛgli gama ka bayi tiili danguoni kye ka bayi meng arẽ arẽ ba lɔmboɛ.

Noba gyamaa be la bɔlgmɛ zieŋ ka ba mine ka daba yaare ba kparehi kyɛ are gaŋga paraa lomboreŋ kyɛvka ba mine zèŋ ba puoriŋ.

Neŋbayi are la zɔɔzɔreba gɔɔ a vɔgle hɛlɛmɛnterre kyɛ eŋ zɔɔzɔreba nuwoore ka noba are a yeŋeŋ kaara.

Noba zeŋ ŋmaa gyilii tabuli ka seemaa ne kõɔ dogli a tabuli zuŋ kyɛ ka pɔge are pɛgle gane ne sɛgedalee.

Noba yaga are dikaara poɔ, kyɛ eŋ nyawɔɔre, ka lɔ kyɛle dogle tabol kaara zuŋ, kyɛ ka noba yeere tontonma kpare kyɛ vɔgle zupele ti a lɔre taa.

Mui-bԑŋԑ la, ka bͻͻdeԑ, ka taaleԑ, alebasa, zԑvaare, gyԑlee, ane nԑne-ho be a eŋԑŋ.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

Tontonba are a yere kpare yaayi kyɛ vɔgle zupele dɔɔre ka ba mine pegle saagre ka dɔɔo zeŋ lɔre zuŋ kyɛ ka sagre geŋ a sokpɛŋ zuŋ.

Soŋgoŋso tɛɛtɛɛ are la mane noɔreŋ kaa mine e zeere kaa mine e peɛle kyɛ ka soe gyɛŋ gyɛŋ a kpakyagreŋ.

Nuba yɛree bunteɛteɛ a arẽ langtaa ka mene zeng nimitoɔring a liri ba gbɛɛ kye bang zaa kaara ba nimbitoɔre.

Nuba yaga arẽ ka ba mene pɛgli daare ne plawuudiri ban sege sege teɛ teɛ a eng kye ka lɔɛ yi te arẽ ba poɔring.

Kɔge zeŋɛɛ la a yɛre bonpelaa kyɛ leŋ zutaraa ka kuripootu ne boma dogle o nimitɔɔreŋ ka noba zeŋ tori o kyɛ ka mine pɛgle foomo.

Dɔo yeere bon yaayi a tu natɛò ziiri pegle baagi zie a vɔgle zupelo kyɛ ko'o kparre e dɔo o are karete ziiri lanbore kyɛ a dãã biŋ o puori.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

Nobɔ yaga bee moɔ poɔŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka ba mine le wogyɛrre ka ba mine vɔgle zupilee kyɛ baŋ pɛgle daga.

Sããmo la sãã ka kõɔ gaŋ ka kyɛnserre yagre ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka dɔɔ be kõɔŋ ka pɔɔ meŋ ve a kõɔŋ ka poole a ba ka teere a are.

Mɔduuhi aihɛɛ moɔ poɔŋ ka mɔnaahū gyɛŋ ka gbeŋmo a ngmaagille duno ka gbeŋne kaŋa te zoro waana kyɛ ka a mɔnii yaga yi te aihi a gbeŋme puoriŋ ka mine aihi toore zaa kyɛ ka mine meŋ aihi peɛɛli a mɔnaaohū bonyeni na agbeŋmo ang dunna nē.

Noba yaga be la misa dieŋ ka ba mine yɛre yaayi ka ba mine zeŋ kyɛ ka ba mine are ka noba are koŋkogreŋ ka dao are tabol nimitɔɔreŋ kyɛ tori bo.

Pɔgebɔ arɛɛŋ a seɛ wagyɛre kyɛ ka solare ba ba ba nimitooreŋ ka ba mine are ti a solare.

Daba yɛrre la tonton bomma page ba eŋa zaa kyɛ vɔgle tontonnema hɛlmɛnterre ka kaŋa dɔɔ ka bayi kyulli kyɛ te kuruuhu kyɛ ka kuree yaga biŋ ba puoriŋ.

Tabol biŋee la kyɛ ka kogre ayi biŋ o laŋboreŋ ka kapuro dɔgle a Kogi zu. Woduro mare la daŋkyine ka boma dɔgle o zu

Noba are la bɔlngmɛ zieŋ ka nɛti ba ba teŋsugɔŋ ka ba mine yɛre kpare dɔɔre ka bɔle be saazuŋ baŋ gbel tori oo kyɛ ka dɔɔ are yeŋeŋ yɛre kpare peɛɛlaa a te a nɛti poole.

Sojare are la moɔ poɔ ka sojare bayi a pɛgle malfa zeere ka loɛ are ba puoriŋ kyɛ ka neɛ te are tɔɔre zaa.

Noba yaga arɛŋ a yɛre bontɛɛtɛɛ ka ba mine teɛ ba nuuri a pɛgle ba foohini ka dao are ba nimitɔɔreŋ a ti pɔge nuŋ kyɛ baŋ teɛ nuuri tɔgle o.

Noba yaga be la zi gbaŋgbaliŋ ka tabolehi biŋ biŋ maaroŋ ka bomma dɔglaa zuŋ ka soŋgoŋsorre are are.

Pɔge zeŋyeŋ kyɛ ka o tɔ zeŋ o puoriŋ baŋ zaa ti surihi ka seemaa be a puoŋ ka paani ane selbare dogle korepooto zuŋ ka seemaa be a puoŋ kyɛ ka tahibɛrɛ ne laare biŋ.

Lɔɛ yaga be la so koɔraa zuŋ ka mine tɔŋ tɔŋ taa poeŋ ka noba be a kyɛɛ puorreŋ kyɛ ka noba yaga kyɛne kpakyagareeŋ.

pɔga eŋ la nuwoɔri a kyoli miillɛ teŋe ka bogikyi biŋ o lamboriŋ, ka dɔɔ zeŋ dakogi zu kyɛ ka cupboarde are daangɔneŋ lomboriŋ.

Nuba arẽ ka ba mene en nyuwori kye ka ba mene kyuli tangzie zung a pɛgli sobuli ɔng tani ka lɔɛ ne teere arẽ ba poɔring.

Noba kyenee moͻhe poͻŋ kyԑ pԑgele baagihe ane kuntuuhe. Ka ba mine yi te ahe fԑԑse nimitͻͻreŋ. Ka deo kpԑ te are a fԑԑse poͻŋ ka noba yaga ahe be kyԑ ka daahe ahe ahe.

Noba do arɛɛ kuree zuŋ kyɛ te nɛteere taa ka lɔ peɛɛlaa aihi teŋɛŋ ba puoriŋ.

Noba bee deu poɔŋ ka bayi zeŋ kyɛ ka bata aihi ka dau aihi bɔxi poɔŋ kyɛ tēɛ o nu kyɛ de o nu kaŋa meŋ dɔgle gane eŋɛŋ ka poge zeŋ kogi zuiŋ ka kɔmpiuta be o nimitooreŋ kyɛ ka flakere meŋ ba ba o puoriŋ.

Bogu be la tɛn karaa eŋɛŋ ka kuree gaale gaale ka noba are a bogu nimitooreŋ kyɛ yɛre tontonnema bomma ka būū kyaan a bogu poɔŋ.

Bibiiri laŋ arɛɛŋ ka ba mine e nempeɛne ka ba mine e nensɔgene ka mine are nimitɔɔreŋ a tiili boŋkaŋa ka ba nuuri dogle o zuŋ kyɛ ka ba taaba kyɔkyɔ ba poeŋ a ti ba bagebieŋ.

Noba yaga zeŋ la dikaraa poɔŋ, a kyɔŋ kyɔŋ taa kyɛ ka TV karaa te be ba nimitɔreŋ, ka lightire kyɔge kyɔge a sazuŋ.

Bibiire zeŋ la kogre zuŋ a toritaa ka tabol biŋ ba kpakyagaŋ ka bibiire zanne bomma dɔgle tabole zuŋ kyɛ kaa bie kaŋa zeŋ gbɛrɛɛ koge zuŋ.

Dɔɔ ziŋɛɛ la kyɛ pɛgle kɔmpiita. Foomo ,waayɛre ,baateɛ ane sola dɔgle bɛŋkye zuiŋ. Tabol biŋ la a dɔɔ laŋboreŋ ka boŋ teɛteɛ dɔgle o zuiŋ kyɛ ka deri yi te are o puoreŋ

Kõɔ gyɛŋ yɛŋ ka noba are a kõɔ lomboriŋ ka dao zeŋ gbaaleŋ ka wiri tagra kyɛ ka songosori are are ka boohi nyige.

Nen mɛree gbi la dumo konkonne aŋ ba koɔ koɔ zuŋ, kyɛ pɛgeli eelɛ ka nenmɛraa kaŋa te are konkonne zuŋ tɔre zaa kyɛ ka togorigo wogi te are o puoriŋ.

Noba areɛɛ sokoɔraa zuŋ ka ba mine yɛre bonpèɛɛne ka ba mine yɛre bonzeere kyɛ ka ba kyɛlɛɛ ngmaa pèɛɛne neŋ vaare ka mine pɛgle flagirre kyɛ ka noba yi te aihi toore zaa.

Lɔɛ aihɛɛŋ ka kaŋa le kyɛnse neŋ gado o saazuŋ kyɛ ka nobɔ bayi are o puoriŋ ka garaa neŋ boɔra eŋmo gbaaliŋ.

Kõɔ gane la so kpoŋ zuŋ ka sagre gage gage a kõɔ poɔ ka mine gage a lanbori ka noba kyɛne a sori kyɛ ka lɔɛ are.

Noba areɛɛŋ de karaa poɔŋ ka kɔmpiutarre biŋ tabole zurreŋ ka nie tēɛ o nu tɔgle a kɔmpiuta kaŋa.

Alopelee are ka dare tonne o eŋa ka noba kyɛne a dare zuŋ sigre kyɛ ka mine are teŋa.

Noba be la sokpoŋ zuŋ a yɛre kpare yaayi a vɔgle zupil yaayi kyɛ tuŋ nɔɔteyaayi ka a kpare e doɔre kyɛ ka a kyɛlɛɛ ŋmaa e zeere ka noba are a sori lomboreŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ kyɛ kaara ba.

Nyaanaa biŋɛ ka vʋʋ kyoge kyoge ka photo kartaare biŋ teŋɛ ka kɔkɔmare biŋ teŋɛ ka kolbaare ane kobilii biŋ a nyaana lamboriŋ ka toi biŋ teŋɛ ka pimbie ba o eŋɛ.

Bibiiri are la koŋkonezuŋ ka bipɔgeba seɛ wagyɛ yaayi kyɛ le zutare ka ka wagyɛ zeɛ doɔ ane wagyɛ vaare mare daŋgoɔneŋ

Turata are yɛŋ ka kuɛ toɔne o puori ka noba yaga toge o puori a yeere kpare tɛɛtɛɛ a kaara a turata.

Noba be la gaŋa poɔŋ yɛre kpare vaare ka naasɔglaa are ba puoriŋ a leɛo nagee kyɛ ka noba zeŋ zeŋ yeŋeŋ ka mine are are torebu.

Doɔ zeng la kogo kye pɛgli bie ane dangmanii kye ka a biiri mene a arẽ ɔ lɔmbori ane ɔ pouring kye meng pɛgle a dangmanii kyelee.

Nuba yaree kpare yaayi a gbinti kye kyuli tori taa ka kũũ daga dɔgli ba zigrin ka nuba mene pɛgle gangari

Lɔɛ be la sokoɔraa zuŋ ka nobɔ aihi a lɔɛ mine lomboeŋ ka flagirre ba ba a lɔɛ nyiiriŋ.

Noba are la daanguone zuŋ a yɛre tontonnema kpareɛɛ kyɛ ka mine vɔgle tontonnema zupile ka mine meŋ eŋ nu woore ka kuree ba ba ba nimitooreŋ kyɛ ka mine are ba puoriŋ.

Pɔgega areyɛ, kyɛ ka komiɛ doro doro biŋ o nimitɔɔre ka mine doro dogle pɛretɛ zuŋ, kyɛ ka pɔgega zeŋ o puori.

Noba areŋ a yeɛre kpar sɔglɔ yaayiri, ka ba mine eŋ gli kyɛ ka ba mine leri malfaree, ka lɔpɛɛple are ba kpakyagereŋ.

Bibiiri are ti la taa nuure ka bie are ba nimitɔɔreŋ a pɛgle o nɔɔteɛ teɛ saa zu ka ba zaa gbollɔ kaara a nɔɔteɛ .

Karekyi areŋ, ka noba yaga are a karekyi lomboriŋ, a yɛre kpar tɛɛtɛɛ, kyɛ ka ba mine yɛre coati zeɛre, ka mine pɛgeli baagirii, ka dao are pɛgeli camera tori a karekyi.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

Nuba yaga arẽ ka mene zeng kye ka bibile pɛgli gangaa kye zeg ɔ nu ka bibiiri arẽ ɔ pouring.

Nobɔ be la sokpoŋ zuŋ ka ba mine are lɔɔre zuŋ kyɛ pɛgle pilaawootere ba sɛge sɛge sɛbɛ eŋ ka ba mine zɔŋ motore be a lɔɔre lomboreŋ ka kaŋa pɛgle foto kyɛ ka kaŋa pɛgle pilaawoote.

Pɔgaa kyureyeŋ kyɛ ka kaŋa zeŋ o nimitooreŋ ka kuripɔɔtihi neŋ sèèmaa a dugle a nimbitooreŋ ka laare biŋ biŋ teŋɛŋ ka bogiti neŋ kõɔ biŋ.

Dikaara poɔ ka noba are are kyɛ ka tabol wogre biŋ biŋ a teŋa ka daŋmane tɛɛtɛɛ dogle dogle a tabolyɛ zure.

Pɔgɔ zeŋ pɛglɛɛ tuŋdao kyɛ ka tɔɔre biŋ o nimibitooreŋ ka bɔɔdeɛ be o poɔŋ kyɛ ka duge biŋ o lomboreŋ ka bɔɔdeɛ be o poɔŋ ka tahibɛrɛ neŋ pirɛtehi biŋ biŋ teŋɛŋ ka kõɔŋ be kaŋa poɔŋ.

Noba zeŋ la gbɛrɛɛ kori zeŋ, kyɛ ka ba mine. zeŋ dakori zeŋ, ka ba gaŋ gado zeŋ, ka pɔge kyoli taboleŋ a pɛgele sɛge dale kyɛ ka daaŋ dɔgeli a tabol zeŋ.

Kogo biŋyeŋ ka kapire dɔgle o zuŋ ka tabole biŋ daanguone lomboreŋ ka bomma dɔgle o eŋɛŋ ka nyaaraa mare daanguoneŋ ka vūū kyoge o lomboeŋ ka teere be dugerre poɔŋ biŋ biŋ tenŋɛŋ.

Pɔge are la mani koŋkogreŋ kyɛ pɛgle zoma o nuureŋ ka gbori are koɔ poɔŋ a mani noɔreŋ .

Noba aihɛɛŋ a yɛrre tonton būūhū a page ba eŋa zaa a eŋ nu woohi kyɛ vɔgle zupilee ka ba kpɛŋ zie zaa yɛre kpare vaare kyɛ ka pogɔ bonyeni yɛre kparezeɛ ka songkonso yi te aihi ba puoreŋ ka kuree a ngmaagyile a songkonso zaa kyɛ ka mine zaale zaale.

Pɔgba you la tare kpong bera ka mene tong nataba bang yere bon teɛ teɛ ka teere te arẽ ba nimitooring ka deɛ arẽ be tanga seɛ.

Noba yaga zeŋɛɛ ka ba mine are yɛre kparesɔglɔ kyɛ ka noba bayi are lɔɔre zuŋ ka kaŋa teɛ o nu saa zuŋ.

Sakuurebibiiri are la gboloŋgbo tori tori taa ka bayi ŋmeɛrɛ ampe ka karenderi yi te are ba puoriŋ ka lɔɛ ne noba are be.

Nobɔ yaga be la sokpèɛɛ zuŋ a yɛre kpare doɔre yaayi kyɛ kaa kyɛlɛɛ ngmaa a e vaare ka nobɔ are a sokpoŋ lomboreŋ kaara.

Noba be la bɔlngmɛ zieŋ ka ba mine yɛre bɔlngmɛ bomma ka bɔle be saseɛŋ ka dɔɔ are zuune tori oo kyɛ ka tabolbkaraa biŋ noba kpakyagreŋ ka nɛti ba ba gyille a zie.

Nobɔ yaga arɛɛŋ ka mine yɛre mosulohi ka mine eŋ nyowoore aneŋ nu woore ka mine be boge poɔŋ ka mine kyure a te tapolee eŋnɛ a nige poɔŋ kyɛ ka taaboore biŋbiŋ.

Porehi areɛɛŋ ka pɔgeba bayi are baç teŋsugɔŋ ka kaŋa te a pɔgɔ kaŋa nuuhiŋ kyɛ ka lɔɔle are ba nimitooreŋ.

Noba yaga la are melletaa kyɛ su kpareteɛteɛ. Ba mine eŋla nyɔboowuo kyɛ ka tabol ane gama biŋ a ba kpakyaga pʋɔ.

Noba zeŋ la daa poɔŋ ka ba mine are are ka kommie dɔgle tabole zuŋ kyɛ ka bomma page page.

Nobɔ laŋ arɛɛŋ ka mine vɔgle paati zupile ka mine tēɛ ba nuure kyɛ ka paati flaki kpoŋ yagle nɛteŋ ka foto neŋ sɛbɛ be o eŋɛŋ.

Pɔgɔ zeng delɛɛ waje tɛɛ tɛɛ iri enga ka mene yagle yagle kaa mene bi rubare puo a pag pag te do kyuu zeng dele pɛgli ɔ fooni kye teẽ ɔ nu kanga.

Biire pɛgle la malfarre ka kaŋa yɛre sogyɛrre kparoo kyɛ zeŋ kogo zu ka kaŋa are kyɛ vɔgle sogyɛrre zupiluu.

Dao zeŋ la sitɔɔ poɔ ka a sitɔɔ e dɔɔre kɔɔ ta koe yuo ka noba are a sitɔɔ lambori ka kaŋa pɛgeli. baage kyɛ ka dao ti a store are ne

pɔge ziŋ la takoroo laŋboreŋ kyɛ ka tabol biŋ o nimitɔɔreŋ. Fotore mare la daŋkyine puo kyɛ ka teɛ be doge Puo.

dao zoo la moto ka noba zeŋ a moto gbaale o puori ka pɔge ba leŋ zutaare ne lanbaare kyɛ kaŋa g meŋ mare bie

Pɔgeba yɛre la kpare yaayi kyɛ pɛgle nɔ kɔɔlɔ ba nuuriŋ a kyɛ vɔgle zupile kɔɔmɔ.

Nuba arẽ ka menne teɛ teɛ ba nuuri ka mene te taa ka mene gbuli ba nuuri kye ka ba menne zeng manchine nimitoɔring ka gang pɛlme dɔgli tabol zung.

Neŋpeɛɛle yaga be la zi gbaŋgbaleŋ a yɛre bon tɛɛtɛɛ ka ba mine pɛgle baagyirre kyɛ ka songonso bɛrɛ are are ka būūne kyoge.

Deɛn kyɛ bee nimipɛle la ka bipɔlbilii be paki poɔ a deɛnɛ a deɛn ŋa ba naŋ deɛnɛ waa la bɔle ngmɛɛbo ka bidɔɔlee kaŋ pãã ngmɛ a bɔl yaga zaa koo do saa kyɛ ka o taa ba na meŋ pãã kara a bɔl.

Noba areŋ a yɛre bon tɛɛtɛɛ, ka dao vɔgeli zupili ka ba mine eŋ gliri ka pɔge are nimitɔreŋ, a leŋ wagyɛ yaayi o seɛŋ ane o nyaaŋ a eŋ baare ane kɔkɔmaraa.

Pɔgɔ zeŋyɛŋ ka laare neŋ sèèmaa biŋ biŋ teŋɛŋ ka bookirre neŋ kõɔŋ biŋ o lomboreŋ kyɛ ka sèèmaa dugle koropɔɔte zuŋ.

Noba are la mɛmɛrɛɛ poɔŋ ka teŋɛ e yago ka ba mine kyulle kyɛ ka ba mine are pɛgle paanare ane yago kyɛ ka paaipore gyɛŋ teŋeŋ.

Pɔgeba laŋ arɛɛŋ ka mine yɛre tan yaayi ka mine yɛre kpare ne parehi ka mine yɛre kpare wogre kyɛ ka mine yɛre kparehi neŋ goŋdoŋ.

Nobɔ yaga zeŋ la kogre zureŋ ka ba mine are kyɛ baŋ pɛgle gaŋgarre ngmeɛrɛ ka nobɔ are tiili daanguone kaara.

Lɔɛ ayi kyorɛɛ gyɛŋ teŋɛŋ ka noba bayi zeŋ kaŋa poɔŋ ka kõɔ lɔɔre te are a puoriŋ kyɛ ka noba yɛre tontonnema bomma are a lomboreŋ.

Solahe biŋ la teŋeŋ, ka dao a kyuri ti a solahe kyɛ ka baterehe meŋ biŋ o lomboriŋ, ka deri yi te ahe o puoriŋ, ka dao kaŋa meŋ ahe a deo nimitɔɔheŋ.

Nobɔ bayi be la zigbaŋgbaliŋ a tuŋ bon yaayi ka kaŋa egi saazuŋ a be seɛɛŋ kyɛ ka nobɔ are ba puoriŋ ka mine pɛgle gaŋgarre.

Dao zeŋ la gbɛrɛɛ kogo zu kyɛ ka nobɔ bayi dɔɔ o lomboriŋ, a pɛgele bõõhõ menɛ. Ka noba bayi meŋ ahɛ ba puoriŋ. Kyɛ ka teebulo biŋ ka bõõhõ dɔgele o zu zaa ka bõõhõ menɛ meŋ bim bim’a teŋeŋ.

Noba zeŋ la gbɛrɛɛ koggo zuŋ ka kaŋa vɔgle zupiluu ka dao te kaŋa daara kyɛ ka noba are ba lomboreŋ.

Pɔgeba bayi zeŋ la dakogri zuŋ zage a tɔɔra kapala ka Pɔgebo kaŋa zagi seŋdaa kyɛ ka doge ne bankyi biŋ a tɔɔre lanbore ka buure ne nooɔre are a zage.

Tabol yelon bingɛɛ ka kɔg bilii ne kɔg beree a bin bin giluu ka kabodi bi danguoni engan kye ka tibilii be dɔgre puo bin bin.

Daba areɛɛŋ ka mine pɛgle flagirre teɛ saazu ka marifa karaa be ba kpakyagaŋ ka ba mine yagle marifa bie ba kɔkɔɛŋ kyɛ ka mine biŋ.

Kogre biŋ biŋ toritaa ka tabolehi biŋ a kpakyagaŋ ka bomma dɔgle a zu kyɛ ka da ngmamma aneŋ kõɔ dɔgle a tabolehi mine zuŋ.

Biire laŋ zeŋ la bɔlgmɛ zieŋ mɔɔre zuŋ ka pɔgɔ are ba nimitooreŋ a teɛ o nu tɔgle ba kyɛ ka dao te are ba puoriŋ.

Dakogi tɛɛtɛɛ biŋ la diyɛloŋ poɔŋ ka noba zeŋ amine zuŋ ka tɛɛbol tɛɛtɛɛ biŋ die poɔŋ ka boma biŋ a zuŋ.

Nobɔ yaga are la zigbaŋgbaliŋ a yɛre bon tɛɛtɛɛ ka kotoreko mɛ te do pulepule ka derre yi te are are.

Pɔgɔ zeŋ la baasike zuŋ kyɛ te a baasike koo gbɛre kaŋa are teŋɛŋ kyɛ ka nobɔ yaga be o puoriŋ ka mine tuo bòònhū kyɛ ka mine meŋ pɛgle bòònhū.

Mɔdonne la are muo pʋɔŋ kyɛ ka tiire ane muo a are .Lɔɔre meŋ arɛɛ la kyɛ ka mɔwire are.

Pɔgɔ dɔɔyɛɛŋ ka ngmaaŋa are o eŋɛŋ kyɛ ka ngmaahi are are teŋɛŋ ka moɔɔhi be o puoriŋ.

Nuba zeng ngmaa gyilee tabol ka sii tɛɛ tɛɛ a dɔgli a tabol zu ka bibile de seɛmaã teɛ engna doɔ kpeng noɔring.

Sogyɛre gyamaa arɛɛŋ ka ba mine kyure kuruu zuŋ ka kaŋa are a kuruu zuŋ kyɛ zege o nu saazuŋ ka bonzɔl zaale dɔgle a kuruu zuŋ kyɛ ka ba mine are teŋɛŋ kaara.

Noba arɛɛŋ ka mine tɔŋ lai ka dao pɛgle kadaahi a ennɛ kontɛna puoŋ.

Noba yaga are la kõɔŋ poɔŋ mane noɔreŋ a yɛre bon tɛɛtɛɛ ka ba mine tititaa are are.

Noba tuŋ la gontuŋhi kyɛ le bon penhimon penhimon ba seɛŋ a le būūhū ba gbɛɛŋ ane ba zurre meŋ ka noba mine meŋ yi ye aihi ba lomboreŋ kyɛ pɛgle gangarre.

Pɔgɔ zeŋ la gado zuŋ ka bibiire zeŋ o lomboreŋ ka ba mine are o nimitooreŋ kyɛ ka ba mine pɛgle silbarre neŋ sèèmaa.

Noba biee zi gbaŋgbaleŋ ka ba mine yɛre kpare sɔgne kyɛ ka ba mine tuo dao ka taaboɔ zeeohu dɔgloo zuŋ.

Bie zeŋ la gbɛrɛɛ kogi zuŋ kyɛ ka o tɔ kaŋa be o puoriŋ ka neɛ kaŋa te are moɔ poɔŋ kyɛ pɔge nimmie.

Pɔgɔ zeŋ la zambɛriŋ ka kyokole be laa poɔŋ o nibitooreŋ ka sileba dɔgle o nimbitooreŋ ka bogiterre biŋ a gyiluu ka kobilii ne laare dɔgle tabol zu o puoriŋ.

Kori biŋ biŋɛ ka tabol biŋ a nimitɔreŋ, ka kapiri dɔgeli a tabol eŋɛ kyɛ ka mine gyɛŋ teŋɛ ka fotori mare daŋgoɔnne.

Dɔɔ ne pɔgɔ areŋ a leŋ wagyɛ yaayi, kaa pɔgɔ eŋ kɔkɔmare ne banne, ka pɔgɔ are o nimitɔreŋ a ti o nuuŋ kyɛ ka microphone tɔgele o noɔreŋ ka noba are are kyɛ ka ba mine zeŋ.

Banku ne maanii zeɛre be la laa puon ka koto ,zuma ,neni ane samaane be a engan.

Nuuri dogle la tabole zuŋ ka kompeetare dogle be ka sɛgedalee ane gama dogle a tabole zuŋ.

Noba aihiɛɛŋ ka kaŋa pɛgle gbanghu karaa ka kaŋa le zutaraa ka kaŋa aihi toore zaa kyɛ pɛgle maakurofoon ka kaŋa aihi bazaa nimitooreŋ a tēɛ o nu kaŋa kyɛ vɔgle napoge zupiluu.

Noba zeŋ la koɔ noɔreŋ ka ba mine dɔɔ kyɛ ka kaŋa kyulli ka ba mine zeŋ kubo zuŋ a koɔ poɔ ka laare biŋ a koɔ poɔŋ.

Bibiiri are la teɛ pare ,ka ba mine laŋ are gbeli ka kaŋa zeŋ teɛ kyɛre kyɛ pegle galoŋ.

Tabol hi bing la deɛ pou ka kou karaa ngmaa gyili a tabol hi ka tv dɔgli tabol zu kye tori a kɔgri.

Noba yaga zeŋ la kogri zuriŋ a tori tori taa kyɛ ka mansihi page page ba nimibie ka kompetare ane gama dogli tabuli zuŋ a be ba kpakyagaŋ.

Pɔgeba bayi areɛɛŋ a toritaa kyɛ te ba sɛɛre ka kaŋa le wagyɛ o seɛŋ kyɛ te ngmiire taa ka kparehi yagle yagle a ngmiire eŋɛŋ ka noore aihi teŋɛŋ kyɛ ka tahikpɛɛŋ biŋ teŋɛŋ.

Pɔgega ne bie gbe la domo more zuŋ kyɛ eŋ nuwɔre ka fiilaware be dore poɔ biŋ ba lanboɛ kaa Pɔgega kyire tige a doko kaŋa.

Noba yɛre daga kparre, ka mine zʋŋ wiiri kyɛ pɛgele dapiimɛ ka mine pɛgele. gangarre ka tuo daa are be ka musiri are be ka naabo gan teŋɛ. kyɛ nuule agere.

Noba zeŋ la kogre zuŋ kyɛ ka ba nuure dɔgle dɔgle tabolehi aŋ biŋ ba nimitoeɛŋ zuŋ ka kɔmpiutarre dɔgle a tabolehi zurreŋ kyɛ ka ba mine are.

Noba gyamaa are la zi gbaŋgbaleŋ die nimitooreŋ ka ba mine seɛ wagyɛrre ka ba mine zeŋ kogre zuŋ kyɛ ka ba mine yɛre yaayi.

Noba zeŋ la kogiwogri zuŋ kyɛ ka daa a biŋ ba sensɔgɔŋ ka noba are ba lomboeŋ kyɛ ka mine zeŋ zeŋ.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

Noba be la karendie poɔŋ ka bayi are ti kuree ka mine eŋ tontonneba gelii ka mine te zeŋ kogri zuriŋ.

Tabolehi biŋyeŋ ka laare neŋ sèè tɛɛtɛɛ dɔgloo zuŋ ka giliihi neŋ kõɔŋ dɔgloo zuŋ ka noba zing gyille a tabole a pɛgle sèèmaa ka pɔgɔ de sèèmaa eŋnɛ o noɔreŋ.

Na ngma tɛɛtɛɛ be la pirɛtire poɔreŋ biŋ dɔgle tabole zuŋ sitɔɔ poɔŋ kaa mine dɔgle dɔgle taaboore aŋ mare danguoɔneŋ zuŋ kyɛ ka mine biŋ a sitɔɔ yeŋeŋ ka dao are a zi noɔreŋ.

Noba are la zi gbaŋgbaleŋ ka mine seɛ wagyɛrre ka dao kyulle kyɛ ka noba zeŋ ngmaa gyille bo.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

Noba are la manne noɔreŋ ka ba mine are a mane koŋkoneŋ ka nie pɛgle bɔle a kõɔ noɔreŋ kyɛ zoro.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

Noba are la bonkoɔre zieŋ ka tabol be ba kpakyagaŋ ka būū kyoge o poɔŋ ka dao kyure a tabol eŋɛŋ kyɛ pɛgle bonkaŋa kyɛ ka kɔkɔmarehi yagle yagle.

Nob areɛɛŋ ka ba mine zeŋ ba dakogre zuŋ ka ba mine pɛgle kamirahi kyɛ ka tabole biŋ ka dao kyure o eŋɛŋ.

Pɔgega areyɛ a yeere yaayi kyɛ eŋ banne o eŋa ane o zukooluu a kyuure a go seɛ kyɛ ka dɔɔ are o lanboire a pegle gangaa kpɛɛre.

Nuba yaga kyenee sokoura zun a yare bunteɛteɛ ka mene pɛgle plawuudiri bang sege sebe eng ka deri arẽ arẽ a sori lomboe.

Bibiire la be a kyɛ. Die pʋɔ la ka ba be kyɛ ka a die pʋɔ waa sɔglaa lɛ. Ba biŋ la gane ane kaŋdel kyɛ ka neɛ yɛre bone o kɔkɔreŋ kyɛ ziŋ peɛle a de kure teɛ.

Bibiire areɛɛ gɔɔŋ a seɛ wagyɛrre kyɛ koo eŋɛ a tɔɔne tɔɔne pɛɛne ka noba zeŋ maaroŋ dakogre zuŋ a tori bo.

Nobɔ arɛɛŋ ka ba mine are kõɔ poɔŋ ka ba mine are mɛmɛrɛɛ poɔŋ ka laare biŋ biŋ ka ba mine pɛgle laare neŋ tɛne kyɛ ka kaŋa kyure a ti sɔbule ane tɛne.

Noba arɛɛ seɛ wagyɛre ka mine tuo daŋmama ne pɛrɛtɛre ka pɔge mare bie kyɛ tuo daŋmama ne tarekponi ka kaŋa le zutara kyɛ pɛgle peɛ.

Kɔgi teɛ teɛ bin la deɛ pou a ngmaa gyili ka pɛre bin tenga ka kparee be a pou ka nyaahaa arẽ ka kabodi bebe ka tochi dɔgli ɔ zung.

Lɔɛ be la sokoura zung kye ka nuba kyene a sɔɛ lɔmboɛ ka sutore ne deri meng arẽ arẽ a sɔɛ lɔmboɛ.

Nuba yaga ne lɔɛ yaga arẽ la zigbangbalen ka nuba mene be loɔre pou ka mene arẽ tenga kye ka sunkonsori arẽ arẽ a lɔmboɛ.

Nobɔ arɛɛyɛŋ ka ba mine yɛre mɔsilɛɛhi kyɛ vɔgle zupile ka ba mine yɛre sogyɛrre boma kyɛ ti miire ka ba mine gyɛŋ gyɛŋ teŋɛŋ.

Noba areŋ ka ba mine kyɛne, ka mine pɛgele baagere ka pɔgɔ are nimitɔreŋ a yɛre kpare zeɛ a pɛgele baage ane baa.

Dao zeŋɛ kyɛ ka konpiita be o nimitɔreŋ, ka nensaal toi are o nimitɔreŋ kyɛ ti kapo kaa Dao meŋ ti a kapo kyɛlɛ,

Neɛ ziŋ la kogo zuiŋ kyɛ ti tɔɔe lɔɔre naŋ dɔŋli tabuliŋ kyɛ ka kɔmpiuta toŋtoŋ boma yageyagle daŋgoɔniŋ kyɛ ka mine biŋ tabul zuŋ.

Noba bee dekaraa puo ka gadore biŋ biŋ ka nɛɛsere are yɛre kpare vaare ka neɛ zeŋ gado zuŋ ka wagyɛ peɛlaa page o eŋa kyɛ ka neba mine are are.

Bibiiri zeŋ la kogri zuŋ kyɔŋ kyɔŋ taa kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka daba bayi are ba lomboriŋ ka dao boŋyeni are ba nimitɔɔreŋ tori bo kyɛ ti pelaa woodi sɔglaa aŋ dogle kogo zuŋ.

Noba zeŋ la kogre zuŋ kyɛ ka tabol woge biŋ ba kpakyagaŋ ka tēē tɛɛtɛɛ neŋ gama dɔgle a tabol zuŋ ka pɔgɔ zeŋ te a tabol kyɛ pɛgle sɛgedalee.

Lɔɛ are la sokpoŋ zuŋ tɔŋ tɔŋ taa ka bibiiri ba yi are lɔsɔglaa lomboreŋ ka kaŋa are de o zu ne o nuure dɔgle a lɔɔre nyaaraŋ kyɛ ka kaŋa are o puoriŋ a teɛ o nu.

Noba zeŋ la sokoɔraa lanbore ,ka lɔre be a sori zuŋ ka niɛ zoŋ moto are a noba nimitɔɔre ka dɔɔo zeŋ gyarekan zuŋ kyɛ teɛ o nu.

Noba zeŋ la teŋɛŋ wagyɛ zuŋ kyɛ ka laare neŋ silbarre biŋ a wagyɛ zuŋ ka sèèmaa bee aa poɔŋ ka ba mine pɛgle laare aneŋ sèèmaa kyɛ ka vaare gyɛŋ a wagyɛ zuŋ.

Dao zeŋ la boŋoŋ zuŋ kyɛ pɛgle daa neŋ booterrehi ka kobo dɔgle dɔgle taa zuŋ o lomboreŋ kyɛ ka teere are o puoriŋ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ka ba ba bone ka dɔɔ vare a leɛ popelaa ka kaŋa gbi kyɛ vɔgle zupile su kparepelaa ka kaŋa are a su kparetapɛloŋ a pɛgle bɔɔduaa vaare.

Tabul biŋe ka semaa ne daŋmama dogle o zuŋ. Ka noba zeŋ kogre zuŋ a tabul lombɔreŋ. Kyɛ teɛ ba nuure a de gyilihe tɔtaa

Dɔbɔ bata ahɛɛŋ a yɛre boŋho page ba eŋhe aneŋ ba nuuhi kyɛ vɔgele zupili peɛnɛ a eŋ gelehe. Ka bayi ti kurihu a ahe kyɛ ka ba boŋho soɔ soɔ.

Sããmo la sãã ka kõɔ gaŋ ka kyɛnserre yagre ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka dɔɔ be kõɔŋ ka pɔɔ meŋ ve a kõɔŋ ka poole a ba ka. teere a are.

Dao arɛɛŋ a yɛŋ a yaale o nuure kyɛ ka mikrofoon dɔgle tabol zuŋ a tori o ka nobɔ yaga are ngmaa gyiluu ka ba mine yɛre kpare zeere yaayi ka ka mine yɛre kpare sɔglɔ kyɛ ka ba mine yɛre kpare peɛle ka ba mine meŋ pɛgle gama baŋ sɛge sɛge eŋ.

Noba yaga be la zi kpankpaleŋ. Ka mene zeŋ zeŋ. Ka ba mene gyeŋ. Kyɛ ka tv karaa te be ba nimitɔɔreŋ. Baŋ zaa toroo

Noba zeŋ la kogreŋ a ngmaa gyille tabole ka sèèmaa dɔgle a tabole zuŋ ka būūhi be ngmiireŋ kyɛ kyaane a saazuŋ ka daare are are ba puoriŋ.

Noba yeɛre la kpar yaayi, a vɔgeli zupli yaayi, ka ba mine eŋ nuwoɔre, ka ba mine gbiŋ ti teŋe, a ti a teŋe kyɛ ka kaŋa are a pɛgele daao

Noba are la alɔɔpele lamboriŋ, ka dɔɔ are dar zuŋ a alɔɔpele eŋɛ, ka noba are toruu a pɛgeli kamera a toɔle o.

Gbeni gyɛŋ la teŋe, kyɛ ka kaŋa are o nimitɔreŋ, ka noba be lɔɔre poɔ, ka ba mine vɔgeli zupule baŋ zeŋ tori a gbenno.

Noba yaga areŋ a pɛɛle pɛɛle taa, a yɛre bon tɛɛtɛɛ kyɛ vɔgeli zupile ka mine tuo boma katapole, tiire ane taŋa yi te are ba puori.

Nobɔ yaga arɛɛŋ ka ba mine zeŋ gbɛrɛɛ kogreŋ kyɛ baŋ yɛre bon yaayi ka mine teɛ ba nuure saazuŋ ka ba mine teɛ gaana flaki saazuŋ.

Noba yaga be la zigbaŋgbaleŋ ka ba mine are kyɛ ka ba mine zeŋ ka bɔgsere biŋ teŋɛŋ kyɛ ka lɔɔre te are tɔɔre zaa.

Daba yɛreɛ tonton boohu. A kyɛ eŋ nu wuuhe a vogle zupuleɛ. Ka mene te tambie a arhe kyɛ ka kanga meŋ arhe te kuruhu

Nuba yaga arẽ la sokpon lɔmboring ka lɔɛ arẽ arẽ a sokpong zung ka porimo de ɔ nu teɛre.

Noba yaga zeŋ la ɛɛpoti, ka ba mine are are a baagyere page page ba kpakyare kyɛ baŋ eŋ nyuwɔre.

Nobɔ yaga arɛɛ dikaraa poɔŋ ka ba mine are fuolee kyɛ pɛgle baagirre kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ.

Pɔge ane biire bayi su la kpareyaani. A pɔge pɛgle la a bie kaŋ kyɛ ka a biire pɛgle boŋdiree. Dɔɔ su la kparezeɛ a are ba puoreŋ kyɛ ka sakere gbaale biŋ ba kpakyaga pʋɔ.

Bibile gyeŋ la tiŋeŋ kyɛ ka tɔebilii aneŋ karekye tɔe be o nimitɔɔreŋ kyɛ kaara a karekye aneŋ a tɔɛhɛ.

Daba areŋ a yɛre boŋ tɛɛtɛɛ kyɛ tori saseɛ sogyare alopelee kyɛ ka pɔge are a yɛre tontonneba kpare kyɛ vɔgle zupile a haa o noɛre.

Noba are la teŋa kyɛ ka ba mine do zeŋ moɔ bie saazu ka ba mine pegle daare kyɛ ka ba mine pegle mire.

Bie zeng la kogo zung kye ka ɔ tɔ kanga be ɔ gbeɛɛ kpakyagaring ɔn pɛgli kyaahaa koo nu kanga kye ka ɔ nu kanga meng te ɔ tɔ kanga zukuolong kye ka biiri meng arẽ ba poɔring.

Nobɔ are la mane koŋkoneŋ biihee zuŋ ka sagre gyɛŋ gyɛŋ a teŋɛŋ ka ba mine kyule pɛgle saare.

Noba yɛre la kooti yaayi, a zeŋ kori zuriŋ tabolɔ nimitɔreŋ kyɛ ka Noba yaga are are a tori ba ka boɔsiri biŋ ba puoriŋ ka noba mine are a boɔsirii poɔreŋ.

Tabol bing la deɛ sunsogun ka buma dɔgli ɔ zung kye ka kogri ata a ngmaagili a tabol.

Tabol sɔglaa biŋ la dio sonsogre ka dogre ne flowers dogle o zuŋ ka kogri biŋ o lanboɛ ka kapure dogle o kogri zuŋ kyɛ ka fuutore mare dangɔɔne.

Pɔgba kyulee ka bie arẽ ka pɔga pɛgli saare kyuli kye ka pɔgba bayi kyuli laara ne taɛbere engan ka kanga pɛgle tare kpong.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

Noba yɛre la kpar pɛɛle yaayi, ka ba mine. pɛgeli sɛgedalee ane gama, ka dɔɔ are ba nimitɔreŋ, a nensaal toi baŋ kaara.

Pɔgeba yɛre la kparepeɛle a zeŋ kogri zuriŋ kyɛ ka toilor dogle table zuriŋ biŋ biŋ nimitɔɛŋ ka ba nuuri dogle kyɛ ka a pɔge yɛre bonsɔgle a kyuri ba kaŋa eŋaŋ.

Noba yɛre la bon sɔgnèè ka dao zeŋ kogoŋ kyɛ gbuloo nu ka nie kyure eŋ nuwoore kyɛ pɛgle baalba pinbire ka bɔgserre neŋ tēēnɛ dɔgle dɔgle tabol zuŋ.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

pɔgɔ areŋ, ka zarema leŋ o kɔkɔreŋ kyɛ ka zarema leŋ o seɛŋ ka noba are ŋmaa gyile o, ka ba mine pɛgele microphone tɔgeli o noɔreŋ kyɛ ka ba.mine pɛgele komera a tori o.

Noba are la tenmɛmɛɛre poɔ, a pɛgeli paanare a ɔŋ a mɛmɛɛre kyɛ ka noba are daare zuŋ ba lamboriŋ.

Bibiiri are la die danpuori, ka gɔɔta gyaŋ ba nimitɔɔre, ka kɔŋ dɛga ne tenne beɛ gɔɔta poɔ.

pɔgɔ zeŋ la daŋgɔnne seɛŋ a ti suro ka tabol biŋ o nimitɔreŋ, ka pɛɛrɛɛtɛɛ, soɔ ane laa dɔgeli a tabol zʋŋ, ka daaŋsane dogele kurpoti kyɛ ka.laare biŋ a tabol muniŋ

Tabol biŋe ka kɔle baare dogle o zuŋ, kyɛ ka kogri biŋ biŋ a gyile a tabol, ka wadorokyi mare daŋgunee ka boma be o poɔ.

Lɔɛ gyɛŋ la sokpɛɛ lomboreŋ a ngmore ngmore tɔgle taa ka nobɔ are a sori lomboreŋ a kaara.

Dɔɔba bayi are wiɛ poɔ, ka komiɛ selesele ka daare ba a lanboɛ ka kaŋa are pegle bookyire kyɛ ka dɔo do zeŋ trata zuŋ.

Noba gyamaa zeŋ la kogri zuŋ a ŋmaa gyilli tabolkaraa ka laare ne seemaa ne kõɔ dogle a tabol zuŋ.

Nobɔ yaga arɛɛ dikaraa poɔŋ ka ba mine are fuolee kyɛ pɛgle baagirre kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ.

Tabole woge biŋyeŋ ka kɔmpiutarre ane gama a dɔgle a tabol zuŋ ka nobɔ zeŋ kogreŋ a tabole lamboeŋ kyɛ de ba nuure dɔgle a kɔmpiuta zureŋ a tabole zuŋ.

Lɔ tɛɛtɛɛ are la zi gbaŋgbaliŋ kaa mine e pèɛɛne kyɛ kaa mine e zeere ka aloopɛlee are a poɔŋ kyɛ ka teere yi te are a puoriŋ.

Bibiiri arera a leŋ wagyere kyɛ ka kansori leŋ ba siire ka kaŋa pegle zuure kyɛ baŋ seɛre.

Lɔɔre are la zi gbaŋgbaliŋ koo nyeɛ yuo ka nobɔ are a lɔɔre nimbitoore ka kaŋa teɛ o seɛ kyɛ ka kaŋa lire o nuure.

Lɔɔre arɛɛŋ koo gbaale yuo ka daɔba bayi are a gbaale zuŋ kyɛ ti moto.

Pɔgɔ doɔɛ kye pɛgli dangmanii kye ka kunmii be bokiri puo ka mangori ane dangman teɛ teɛ meng bin bin a ngmaa gyiluu.

Tabol beng la deɛ pou ka koghi bing bing a gili a tabol kye ka wardropiree mari a danguoni engan.

Noba yaga kyɛnee, a eŋ nyuwɔre kyɛ ka mine vɔgle tontonba helimeetere ka mine yere kooti yaayi kyɛ ka die are ba lanbore.

Kɔmpiutarre, kapurre, gama aneŋ sɛgedalee dɔgle la tabol zuŋ kyɛ ka nu dɔgle a kɔmpiuta kaŋa eŋɛŋ.

Bibilii zeŋe la dare a tiili daŋgoͻne eŋԑŋ. Ka mine dԑle a daŋgoͻne. ka boͻre kpala biŋ ba nimitͻͻreŋ. Ka doramo kyԑlee kaŋa meŋ biŋ ba nimitͻͻreŋ kyԑ ka ba boohoo a ŋmaa soͻ soͻ, kaa daŋgoͻne meŋ ŋmaa soͻ soͻ.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayaa kyɛ eŋ kɔkɔlɛɛ. Ba le la kyiimɛ ba gbɛɛ pʋɔ ane ba nuureŋ kyɛ ka ba mine pɛgle gaŋgare gmɛɛrɛ kyɛ ka ba mine go siire.

Tabole biŋ la die seŋsugliŋ ka boma dɔgle o zuŋ ka kogi yaayi biŋ gyile a tabole ka kapure yaayi dɔgle o zuŋ ka nyaahaa pɔge takoro kyɛ ka foto mare daanguoneŋ.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

Pɔgega ne biiri yeere la kpare yaayi ,a teɛ ba seere are sokɔɔre zuŋ kaa biiri tu natɛɛ yaayi.

Gbore gyɛŋ la kõɔ poɔŋ ka flagi ba o eŋɛŋ kyɛ ka nobɔ yaga be gbore bile poɔŋ ka money are koŋkoŋneŋ te miire tagra.

Noba be la gɔbenɛnte die poɔ ka mine zeŋ kogriŋ ka bayi are kyɛ ka tabulhi biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ ka gambɛrɛ dogli dogli be.

Biiri bayi zeŋ la dogre zureŋ a seɛ wagyɛre kyɛ ti ba zure ka pɔge are ba puoriŋ pɛgle ŋmane kyire koɔ waara a bie kaŋa zuŋ ka doge ne ŋmane biŋ ba lomboreŋ kyɛ ka mankene sɛlle ba lomboeŋ peɛ poɔŋ.

Daba zeŋ la kogre zuŋ kyɛ seɛ wagyɛ yaayi ka gaŋgarre biŋ ba mine nimitooreŋ kyɛ baŋ pɛgle dangolo.

Pɔgba ne bibilii zeng la karendie ka doɔ arẽ a karindie dinnoɔring kye ka nuba meng arẽ a karindie yenge.

Pɔgeba are la kõɔ poɔŋ kyɛ ti a koŋkone ka nobɔ ti zeŋ koŋkoneŋ ba puoriŋ ka ba mine are a kõɔ poɔŋ kyɛ ka ba mine meŋ are a koŋkoneŋ.

Dao neŋ pɔga zeŋ la gado zuŋ kaa dao te bie bonyeni mare o eŋɛŋ kaa pɔga meŋ two biire bayi mare o eŋɛŋ.

Noba areɛɛŋ yɛre kpare tɛɛtɛɛ a kyure kyɛ zege ba gbɛɛ bonyeni bonyeni ka noba zeŋ ba lomboreŋ a taa gaŋgarre kyɛ zege ba nuure.

Bibiire zeŋ la teŋɛŋ ka mine gbi dumo ka kaŋa zege o nuure ka gaŋgaa biŋ o nimitooreŋ ka pɔgɔ kyure o puoriŋ.

Noba zeŋ ngmaa gyilee tabole kyɛ te a tabole ka ba mine pɛgle sɛgedalee te a tabole ka gama dɔglaa tabole zuŋ kyɛ ka sɛgedalee meŋ dɔglaa tabol zuŋ ka dao are ba nimitooreŋ zege o nuure.

Daba bayi yɛrrɛɛ kparrehi page ba enga zaa a vɔgle zupilpeɛɛni ka kaŋa dɔɔ ka kaŋa meŋ ahi kyɛ ka mangsenhi neŋ kuree biŋ a zie zaa.

Noba are selindɔɔdieŋ ka kaŋa are dɛre zuŋ a tiili a daŋguoni ka kaŋa are koŋkori zuŋ ti dao mare a daŋguoni ka mine are teŋɛŋ.

Nuba be la deɛ pou kaba yaga zee zaa zeng kye tori tori taa ka nuba bayi arẽ kye bɔg hi ni baagi a dɔgli tabuli zueng.

Noba zeŋyɛɛŋ ka mine yɛre yaayi ka mine eŋ kɔkɔ mare kyɛ ka ba mine pɛgle gaŋgare ŋmeɛrɛ ka noba are ba puoriŋ.

Nobɔ laŋ arɛɛŋ a yɛre bonpeɛne kyɛ eŋ kɔkɔ marehi ka pɔgɔ are pɛgle mikrofoone tɔgle dao noɔreŋ kyɛ kaa dɔɔ pɛgle kɔlbaa aneŋ daa.

Noba zɔŋ la baasigehi be sokoɔraa zuŋ kyɛ vɔgle baasige hɛlɛmɛnterre ka kaŋa be nimitooreŋ zeŋ a baasige zuiŋ kyɛ yaare o nuure kyɛ ka noba are a sokoɔraa lomboeŋ a toribo.

Dɔɔ ne pɔge are ka bibiiri are ba kpakyɛge, kyɛ baŋ pegle laara ne seɛmaa, kaa pɔgega pegle bie o gbeɛɛ kyɛ ka tabol biŋ, ka seɛmaa, kapure ane daŋmama dogle o zuŋ.

Pɔgeba zeŋ la kogri zuŋ tɔntɔntaa kyɛ pegle bibiiri ba gbeɛ ka ba mine pegle gama ka dɔo zeŋ Kogi zuŋ kyɛ ka tēēne dogle dogle tabol zuŋ o nimitɔɔre.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

Nobɔ ve la teere maaroŋ ka ba mine zeŋ kyɛ pɛgle laare neŋ sèèmaa ka da ngmama dɔgle tabole zureŋ kyɛ ka biire ire are ngmeɛrɛ bɔle.

Bibilii mileɛ nasaalipoge a arhe deo nimitooreŋ. Ka bie bonyeni arhe di o nuuhe te o yeɛre kyɛ ka a biire yɛleɛ zaa arhe te te nasaalipoge a arhe.

Kogo biŋ la daŋgoɔni lamboriŋ takoro seɛŋ ka kaporrii dɔɔggli a kogo zuiŋ kyɛ ka tabul biŋ a kogo nimittɔɔriŋ ka gama dɔgli a tabul zuŋ.

Noba aihiɛɛŋ a yɛre tonton bùùhù kyɛ vɔgle tontonnema zupile tɛɛtɛɛ ka mine kyulle ka kaŋa zeŋ kyɛ te kuruhu ka mine meŋ te aihi aihi kyɛ ka kuruyee be a zie zaa.

Noba pɛglɛɛ baagyirre a tɔŋ tɔŋ tɔŋ fuolee a are tori tabolehi ka noba a be a tabolhi puoriŋ kyɛ baŋ are are a tori teevirre.

Noba zeŋ la kogri zuŋ tori taa kyɛ ka tabol biŋ ba sensogɔŋ ka kompeetare dogle a tabol zuŋ kyɛ ka pɔga are ba nimitɔɔreŋ yaare o nu kyɛ yuo o noɔre.

Noba yɛre la kpare pɛɛle a are konkone kyɛ tori koɔ, ka ba mine zeŋ kori ka tabol biŋ ba nimitɔreŋ kyɛ ka ba mine leɛ teɛge a leri a koɔ poɔŋ ka mie zeɛre leŋ leŋ a koɔ a koɔ zuŋ.

Sããmo la sãã ka kõɔ gaŋ ka kyɛnserre yagre ka dɔbɔ ne pɔɔbɔ are ka dɔɔ be kõɔŋ ka pɔɔ meŋ be a kõɔŋ ka poole a ba ka teere a are.

Noba are la sokoɔraa zuŋ yɛre tontonneba kpare yaayi kyɛ vɔgli hɛlmɛntere ka kõɔ loori are a sokoɔraa zuŋ kyɛ ka paipore gyɛŋ gyɛŋ teŋeŋ ka neɛ are a kõɔ loori zuŋ a ti kuroo kyɛ ka kõɔ kyere waara die naŋ toglo nyuuri.

Nobɔ yaga kyenɛ ngmaarɛɛ sokpoŋ kyɛ ka suŋgosu wogre are are a sore lomboeŋ.

Noba yaga yɛre la kparesɔglɔ are zigbaŋgbaleŋ a ŋmaagyili kuu daga ka dɔɔ pɛgle gama a are ba seŋsogleŋ kyɛ ka teere are ba puoriŋ.

Bɔle ŋmereba be la a pakeŋ ka ba mine yɛre kpare peɛne kyɛ toŋ pare sɔgene a bi a pake puoŋ. Ka ba mine meŋ yɛre kpre vaare ky toŋ pare sɔgene a bi apake lomboriŋ . ka dare yi tea he tɔɔre zaa. Ka deu ahe peɛle a dare zie ni, kyɛ ka fɛnse a ŋmaa gyili bo.

Noba yaga arɛɛ a yɛre bonsɔgene ka ba mine are tapolii muniŋ ka κūūdaga biŋ ba zaa nimitɔɔreŋ ka felaaware dogli a daga zuŋ ka dao yɛre kpare peɛne a pɛgle gama kyɛ zɛge o nu kaŋa tɔgle a kūūdaga.

Pɔgeba bata be la die, ka tabol ane daŋmane tɛɛtɛɛ biŋ ba tensogre ka bayi are kyɛ ka kaŋa pegle sɔo ti bonne ŋmaare a tabol zuŋ kyɛ ka seɛmaali boma ne wadoropere are ba puori.

Noba are la zi gbaŋgbaleŋ a tuŋ kuntuŋ pihimompihimom kyɛ yɛre kpare zeere ka mine eŋ kɔkɔmare aneŋ banhi kyɛ pɛgle daare kyure teɛ ba nuure ka noba zeŋ ba puoriŋ kogre zurreŋ.

Nobɔ yɛre la yaayi a wo baanhi a eŋ kɔkɔ marehi kyɛ vɔgle zupile yaayi ka ba mine are ri ba sɛɛre kyɛ tēɛ ba nuure saazuŋ ti taa kyɛ ka ba mine be ba kpakyagaŋ a ti taa nuure zuune.

Lɔɛ areɛɛ kuntunzeere zuŋ ka kaŋa yi neŋ sagbama kyɛ ka kaŋa e zeɛ kyɛ koo kyɛlee ngmaa soɔɔ ka noba are a puoriŋ.

Noba are la gbore poɔ, kyɛ pegle zunmiire ko'o kyɛle be a kõɔ meŋ kyɛ ka zuma be o poɔ.

Pogɔ zeŋ la kogo zuŋ maaroŋ kyɛ tore dao aŋ be kõɔ poɔŋ ka abɛ daare pãã are kyɛ ka manne yi te are.

Nobɔ are la bɔlngmɛ zieŋ kyɛ eŋ nyowoore ka mine yɛre kpare vaare kyɛ ka mine yɛre kparepeɛɛli ka pɔga te bɔlle kyɛ baŋ zege ba nuure.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

Sogyɛrre are la zi gbaŋgbaleŋ kyɛ ka die neŋ teere are ba puoriŋ ka bayi kyure ka bayi are kyɛ ka kaŋa gyɛŋ teŋɛŋ.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

Dɔba bayi aei la bonkanga pou a yare tuntun bungyo kye vɔgle tuntun zupili ka waa yehi jooni kuri enga kye zaali zaali a panaa mare poɔli he enga.

Noba zeŋ la gboe zuŋ kõɔ poɔŋ kyɛ pɛgle daare ka ba mine yɛre kpare zeere yaayi ka ba mine yɛre kpare doɔɔre yaayi.

Bibiiri bayi zeŋ la dakogi zeŋ, ka kaŋa ba yɛre kparoŋ kyɛ pɛgele bibile o gbɛɛŋ ka pantol meŋ garaa biŋ ba puoriŋ.

Nobɔ yɛre la bon sɔgne ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka tabolehi biŋ ba nimitooreŋ ka gama dɔgle a tabolehi zuŋ ka daba bayi are de nuuhi teɛtaa.

Dɔɔ ne Pɔge are a tige taa nuure kyɛ yeere kpare peɛle kaa pɔgego kparo kyɛle vuuri teŋa ka Pɔgebo are ba laŋ bori kaŋa a yeere kpare ziiri yaayi ka dɔɔba meŋ are a laŋbori kaŋa a yeere yaayi kyɛ seɛrɛ.

Lɔɛ la paaki yaga yaga yaga ka motore meŋ biŋ biŋ peɛɛlaa lɔɛ mine kyɛ ka noba meŋ bebe a kyɛnɛ a lɔɛ sugɔŋ.

Pɔgega be la sokoɔraa zuŋ ,a pegle dankpale ,a eŋ gile sɔgle kyɛ te baa ka teere ne die are o puori.

Noba zeŋ la kogre zuŋ ka ba mine pɛgle gamma neŋ sɛgedalee ka tabole biŋ ba tensugɔŋ ka gama ne kapurre dɔgle a tabol zuŋ.

Pɔga ahe la zambɛrɛŋ. Koo sēē maale bõõhõ ane felaawahe a dɔgele taabolehe zuŋ. Koo suree ne kapoho yagele yagele a daŋgoɔneŋ. Kyɛ ka baŋ sɛo sɛba a mare a daŋgoɔneŋ, oŋ ahe pɛgele kapo kyɛ ɔŋ bõõhõ a kapo puo ane suruu.

Koɔ gaŋɛ, ka gboe be a koɔ poɔŋ ka noba are a koɔ konkoriŋ a pɛgele baagere kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka dɔɔ ne pɔgɔ are nimitɔreŋ kaa dɔɔ pɛgele. bie.

Noba zeŋ la kogri zu a ŋmaa gyili tebul maras ka kompetare biŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ ka mine pɛgle sɛgedalee kyɛ ka gama dogli a tebul zu.

Bibilii neŋ nimbɛrrɛ are tɔŋ la fuolee ka ba mine tuo baagyirre neŋ pilee kyɛ ka kaŋa tuo tarekpoŋ neŋ boɔraa.

Nobɔ yaga zeŋyɛŋ ka ba mine yɛre kparesɔgne kyɛ baŋ eŋ nyɛwoore ka mine tēɛ ba nuure saazuŋ kyɛ ka nobɔ are ba puoriŋ pɛgle kamirahi.

Noba zeŋ la teɛ pare a yɛre bonpeɛlle kyɛ leŋ zutare ka mine pɛgle daŋgbal sɔglɔ ka noba are ba puoriŋ ka mɔdonne are are.

Nibɛ arɛɛŋ ka ba mine yɛre kpare pèɛɛne kyɛ vɔgle zupile a muuri ba eŋnen zaa ka bɔgsire dɔgle taaboore zuŋ ka sibie ɛgrɛ kyɛ ka teere are ba puoriŋ.

Dɔo gbe la domo a te kuri dogle kuri zuŋ ka dɔo dɔɔ o lanbore kyɛ kaaro ka kurɛɛ biŋ ba nimitɔɔre a ne ba puori.

Noba leŋ la wagyɛre kyɛ eŋ kɔkɔmare, ka mine zeŋ ba puoriŋ, ka kaŋa be nimitɔreŋ a zege o gbɛɛ ne o nuuri.

Noba zeŋ la kookoo saare poɔŋ a laŋtaa ka dɔɔ are ba nimitooreŋ zege o nu.

Kubeɛri dɔgele tabol zʋŋ katawie muni kubɛɛ pɛgere b la bɔɔse poɔ biŋ ka Noba are kyɛ ka mine zeŋ ka katawiiri are are ka lɔɔre ane motori are sokpoŋ. zʋŋ

Pogeba ageheɛɛ moɔ poɔŋ a tititaa nuuhiŋ a teɛ saazuŋ ka ba mine yɛrre kpareziihi ka ba mine sɛo wagyɛhi dogle kyɛ baŋ agehi ngmaagyilme soolahi.

Gado biŋ la did poɔŋ ka kapurehi dɔgle o zu ka kabɔɔde bilii biŋ kolluu ka fotorre mare daaguuɔneŋ ka nyaahi woge tilli daaguuɔɔneŋ kyɛ ka kabɔɔde neŋ peɛ biŋ.

Pɔgega zeŋ la so kpoŋ zu a pegle bie kyɛ kaa bie gbeɛ a gaŋ teŋa kyɛ ko'o zu dɔgle a pɔge gbeɛ ,ka dɔɔba bayi nyuuli kyɛ ka kaŋa pegle phone a tɔgle ba ,ka biiri bayi are ka ba puori tori a pɔgega ka bicycle ane moto gaŋ a so kpoŋ zu kyɛ ka lɔɛ yi te are are.

Pɔge are la bogisi peɛlewogi nimitɔɔreŋ kyɛ ka o nu gaa le kɔŋtɛɛna ka noba zeŋ kogri zuŋ kyɛ ka tabolihi biŋ ba nimitɔɔreŋ.

Tabol bingee ka kɔgree bin bin gyili a tabol ka fotori yagle danguoni ka teere be dogri pou bin bin.

Noba arɛɛ gbaŋgbaliŋ a pɛgle gaŋgarre kyɛ vɔgle zupile ka dao are ba lomboreŋ a tuŋ mungante kyɛ ka noba yaga are ba puoriŋ ka ba mine zeŋ teŋɛŋ.

Pɔgɔ ne biiri ziŋ la dakogre zuiŋ kaa pɔgɔ pɛgle gyitaare kaa bie kaŋa meŋ pɛgli gyitaare kyɛ ka kaŋa pɛgli gaŋgaa.

Lɔɔre arɛɛ la ka neɛ zeŋ o zuŋ kyɛ ka noba are teŋɛ o lomboreŋ ka wɔɔre are ba nimitɔɔreŋ ka teere are are.

Nuba zeng la kubilee zung kye ka ku tanga be ba poɔring ka kanga kyuli kye pɛgli kouree ka bie zeng kye zege ɔ nu pɛgli kuroo.

Noba yaga zeŋɛɛ ka ba mine are are kyɛ ka ba yaga zie seɛ wagyɛre ka kaŋa teɛ o nu ti o tɔ nuŋ kyɛ suli o zu.

Nuba arẽ a yare kpare teɛ teɛ ka mine vɔgle zupili teɛ teɛ ka doɔ zege ɔ gbere kye ka boli be saa zung.

Pɔgba zengɛɛ kamine arẽ kanga kyuli kye ka kɔnbie ane zebɔree teɛ teɛ bin bin ba lɔmboɛ.

Sogyare yaare la sokɔraa zuŋ kyɛ ka sogyare loori be ba puoriŋ ka sogyare mine zeŋ a loori zuŋ.

Pɔgeba are kpɛle kpɛlɛɛ taa, ka mine zeŋ, baŋ yɛre kparre tɛɛtɛɛ, a eŋ banne ba nuuri ne ba zuri, a eŋ kɔkɔmare kyɛ ka mine pɛgele ŋmama.

Biiri zeŋ la kori zuri a yɛre kpare. peɛle yaayi ka tabolɔ biŋ ba nimitɔreŋ, ka gama dɔgeli a tabolɔ zuri kyɛ baŋ pɛgele moɔlɔ gama a kaara

Noba zeŋ la kogreŋ tɔŋtɔŋ taa kyɛ yɛre kpare yaayi ka dɔɔ are ba nimitooreŋ toribo ka pɔgɔ zeŋ bɔgsi poɔŋ kyɛ ka nobɔ yaga zeŋ a toribo.

Sogyɛrre areɛɛŋ kyɛ pɛgle malfarre ka teŋɛŋ mulle ka sogyɛrre lɔ sããnee are ba puoriŋ.

Noba yaga geŋ la asibite godore zure ka ba mine are are ka kurɛɛ are ba lanboɛ ka kõɔ zaale zaale a kurɛɛ.

Noba gyamaa are la gboɛ zuŋ, kyɛ yeere boŋ tɛɛtɛɛ, ka pantune ne bogotiire biŋ a gboɛ poɔ kyɛ ka fiilakere ba ba.

Nobɔ yaga arɛɛ dikaraa poɔŋ ka ba mine are fuolee kyɛ pɛgle baagirre kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ.

Nobɔ zeŋ la kogre zuŋ a ngmaagyile tabole kpoŋ ka mine pɛgle sɛgedalee ka gama ne sɛgedalee dɔgle a table zuŋ kyɛ ka kõɔŋ meŋ dɔgle a tabole zuŋ.

Noba yaga zeŋ yeŋ ka ba mine eŋ nyɔwoore kyɛ yɛre kpare tɛɛtɛɛ ka dɔɔ kaŋa are ba zaa nimitɔɔreŋ kyɛ maakrofoonihi dogle tabole zuŋ tɔgloo.

Saa waa naŋ ka a teŋɛ laari ne kõɔ ka noba mine pɛgle aabɛrɛlari are a saa puoŋ kyɛ ka songosori are are.

Noba are la daaguone woge seɛŋ kyɛ pɛgle pɛnti kobilii kaa daaguone kyɛlee ngmaa sɔɔ sɔɔ koo kyɛlee ngmaa e zeere kyɛ ka pɛnti kobilii biŋ ba poeŋ.

Noba zeŋ laŋe la taa ka mine yɛre bon sɔglɔ kyɛ ka mine yɛre bon pɛɛle, ka pɔgɔ pɛgeli bie o gbɛuŋ ka bie haaa o noɔre yaga zaa kyɛ ka ba yaga zie sa

Noba zeŋɛ toŋ toŋ taa die poɔŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ, ka pɔgɔ kaŋa are ba nimitɔreŋ Toribo kyɛ yɛre kpare zeɛ, ka dao kaŋa te are puoriŋ.

Koge woge beŋyeeŋ ka kapirehi dɔglwbo zuŋ ka tabole karaa biŋ o nimitooreŋ ka giliihi dɔgle o zuŋ kyɛ ka kogibilii te biŋ daaguone seɛŋ ka tabol biŋ a sensugɔŋ.

Pɔgeba zuunee ka wagyere le ba seereŋ kyɛ baŋ le zutarehi ka mine eŋ kɔkɔmarehi ka noba are ba puoriŋ kyɛ ka mine meŋ zeŋ dakogri zuŋ a puoriŋ.

Daba la be deu kyԑԑhe zuŋ, a enna solahe, ka mine dͻͻ ka mine zeŋ ka mine ahe ka kaŋa kyuri ka ba mine meŋ vͻgele zupilee.

Wɔɔ are la moɔ poɔŋ ka teere are are ka lɔɔre are o lomboreŋ ka nobɔ zeŋ a lɔɔre poɔŋ kyɛ ka dao zeŋ a lɔɔre nyeɛŋ.

Noba yaga areɛŋ. Ka mene le zɛreŋ piɛni ba zureŋ. Ka kanga vogle zupuluŋ. Ka mene pɛgle daare are. Ka mene teɛ ba nuure saazuŋ. Ka ba mene te mɔduŋo teɛ saazuŋ.

Lɔ bilii ne wɛgre tɔŋ tɔŋ la taa sokoɔraa zuŋ kyɛ ka sonkonsorre are are a lomboeŋ ka noba are are be kyɛ ka ba mine be lɔɛ poɔŋ.

Noba lang zeŋyeeŋ ka ba mine pɛgle gama ka ba mine pɛgle fooneehi ka pɔgɔ zeŋ ba nimitooreŋ kyɛ ka kɔmpiuta dɔgle tabol zuŋ.

Pogeba mareɛɛ biire aneŋ wagyɛrre ka bayi tuoɔ bɔɔrehi neŋ bonhū ka kaŋa tuoɔ raaba baŋ kyene soriŋ kyɛ ka moɔre neŋ daare aihi a sore nɔɔreŋ.

Noba yaga areŋ a tontoŋ taa poeŋ kyɛ ka ba yaga zie pɛgeli laare ka ba mine are tapoli maaroŋ.

Tibilii areɛɛŋ ka pɔga neŋ biire dɔɔ toraa kyɛ pɛgle shɔbulihi ka noɔre are ba puoriŋ.

Nyoɔhe tuulee sɔkpɛŋ noɔreŋ. Ka sitɔɔhe ane lɔɛ lōɔ. Ka kōɔ lɔɔre ahaa sɔkpɛmeŋ. Kyɛ ka noba meŋ ahaa sɔkpɛmeŋ a tori a nyoɔhe zie ne.

Bibilee areyɛ yeere kpare tɛɛtɛɛ kyɛ ka ba mine leŋ zutaare ka bonne tareko biŋ baŋ are te o.

Taabo pɛnnema ne taabo kɔgha gyɛŋgyɛŋ la tenŋɛeŋ ka mine dɔgle dangoɔma zurre ka daare yi te aihi aihi ka derre meŋ yi te aihi aihi kyɛ kaa sagbaŋo zaa soɔ

mɔdonne la are kyɛ ka a mine are kuɔ pʋɔ a nyuuro a kuɔ. Tiire are la a puoreŋ

Noba be la zigbaŋgbaliŋ die nimitooreŋ ka ba mine yɛre yaayi kyɛ baŋ eŋ kɔkɔmara bonbɛrɛ ka mine eŋ baanghi ba nuuriŋ.

Kogibɛrɛ biŋ la die poɔ a ŋmaa gyili tebul yɛloŋɔ aŋ biŋ a sensɔgreŋ ka tebul te biŋ tɔɔre zaa kyɛ ka kaboodiri mare daagoɔniŋ.

Noba areŋ ka ba mine yɛre kpare yaayi ka noba zeŋ ba nimitɔɔreŋ ka gaŋgare biŋ ka ba mine ŋmeɛrɛ gaŋgare kyɛ ka wagyɛre yagle yagle ba puoriŋ.

Nuba yaga zeng la kɔgri zuring a ngmaa gyili tabol gbolin gbolin hi ka neɛ aryba nimitoɔring kye ka kɔgree ne tabol hi bing ɔ pouring.

Biiri banaare ɔŋnɛɛ koɔ dampuŋ ka bata kyulli kyɛ ka bonyeni dɔɔ kyɛ vɔgli zupiluu baŋ zaa ti bogitirii a ɔŋnaa koɔ .

Enyuo aneŋ dapaaloŋ zie la a kyɛ nyɛ baapaaba naŋ are are ja ba mine zuune zuune ka ba mine go go kyɛ baŋ yaare ba nuure ka ba mine meŋ teɛ ba nuure ka a duoro sagban ka ba mine meŋ zeŋ teŋɛŋ kyɛ laara mosɛɛ mosɛɛ a di kɔlɔŋkɔlɔŋ ŋa poɔŋ.

Nobɔ arɛɛŋ ka ba mine zeŋ teŋɛ ka ba mine be sempaare puoriŋ ka ba mine are kaa kõɔŋ waara kyɛ ka da wogre are are.

Noba yaga zeŋ la bɔlngmɛ zieŋ kogre zurreŋ ka ba mine yɛre kpare yaayi ka Pɔgeba bayi are ba nimitooreŋ a yɛre kpare yaayi ka kaŋa kyure.

Tabole biŋyeŋ ka kɔlbaarre neŋ kõɔ dɔgloo zuŋ ka foonirre dɔgloo zuŋ ka bibiire zeŋ gyille a tabole kyɛ yɛre kpare pèɛɛne a eŋ gilehi ka dao kyure a taboleŋ kyɛ pɛgle kɔlbaa.

Pɔgba bayi ne bibiiri bela die pou ka ba mene zen zen kye ka ba mene arẽ arẽ kaa pɔgɔ kanga foɔni bing kogo zung.

Noba zeŋ ka kogi yaayi zurreŋ kyɛ ka teevi karaa te be ba nimitooreŋ koŋkoneŋ zuŋ.

Lɔ bɛre are kotoriko muneŋ ,ka noba be a lɔɛ poɔre kyɛ ka noba kyɛne a so kpoŋ lanboɛ.

Mɔnaao gaŋgɛɛ la moɔ poɔ ka gbeŋne do are o puoreŋ kyɛ ka kaŋa zeŋ o zuŋ ti o eelee ka kaŋa gaŋ o lomboreŋ.

Sakuure biire areɛɛ zi gbangbaliŋ a yaare ka pɔgɔ yɛre kparedoɔ kyɛ tuŋ paresɔglaa koo ne sakuure biire mine ngmeɛɛrɛ ampe.

Dao zeŋ la kogoŋ a eŋ giliihi kyɛ ka mansenhi dɔgle tabole zuŋ ka waayarre gaale gaale ka mine ba a mansenhi eŋɛŋ kyɛ kaa dao zeŋ ti a tabole ko nu kaŋa mare a mansemiŋ.

Noba areɛɛ teere maaroŋ a yɛre kpare tɛɛtɛɛ kyɛ ka gaŋgaɛɛ yagle ba kɔkɔɛŋ baŋ ngmɛɛrɛ kyɛ ka mine zeŋ ba puoriŋ ka mine meŋ are ba puoriŋ kyɛ pɛgle gaŋgaɛɛ.